Komppiteriya giyogee kare biittan giigidi yiyagee nu toophpheessikka go7aa immes qassi be7anawukka keehin ufayisdiyabanne lo7iyaba.

Aydaamiya woykko biittaara zaa"iya maatayi dumma dumma asayi sakkikko xaledan go"ettes hegeekka qooree sakkikko coommidi hanikko qooriyakka pattes.

Naa''u baggarakka banggay dolidaage de'yaaga giddon eqqidi baaga pootuwaa he lo''iyaa sohuwwan yeddidooge misliyaara haga beettees.

Ashuwaa shukkidi sowo bambbariyaa daaxxidi asay hagadan oottidi asay beni wode gidin ha'i wode gidin diyooge baynnaga shiishshi ekkidi baala maayuwa maayyidi asay baala bonchchiyooge eretees.

Quruxxuwaa woykko beni asay wolaytta wogan so bagaara wottidi so miishshaa kaqqidi so gidoora go'ettiyo miishsha.

Asi meddhdhidobaa woykko ashangguluutiya geetettiyage asaa na"ayi maayiyo maayuwa maayidi giixissidoogeeti asayi shammanaassi xeellidi be"idi shammanawu essidoogeeti beettoosona.

Asaa naati tiyettidi ba puulaassi naaganawu darotoo macca naati go"ettiyo kushiya tohuwa tiyiyo qalamee de"es.

loomiyaa getettiyaa doozzaa ayfee keehi asaa naa'assi go"aa immiyaaba. hegeekka asaa na'ay saamikko uyidi ekkanaw naamisikkoka uttidi miidi appe maadeddetees.

Naa'u gediyan bululliya motoriya kaseegaappe ha'i zamaana hanotan laagiodi go'etana mala laagayda beetawusu. macca asatinne banta koyidosaa laagaydda beetawusu.

Goshshanchchay baaga shooqan zerido badalay dolidi qassi buli"eettidi harumuttidi ha'i wobnuwa koyrooga gunddissidi ha'i ka'ananiidde de"ees.

wolaytta mootaa kawotettaa gayttotettaa alaalliya kaalotaa bandiray woyikko malaatay hagan ba pootuwara misilliyan dees,

Hagan heezzu wogaa maayuwa maayidi uttida heezzu macca asati beettoosona. Bantta mayuwa mayidi issippe heezzayikka uttidosona.

Buzo so makiiniyo geetettiyaara kare biitan giigiyaaro gidishin akka qassi nu biitaassikka nu asaassi daro go'aa immaydda daro asay zanaqanchchati laaggidikka maadettoosona.

Dumma dumma so-giddon asay go'ettiyoo buqurati Hagan de'oosona. Hegeetikka Hagan tiganaassi gidin qolanaassi ubbabaa duuqqanaassi hegaadan maaddiya buqurati beettoosona.

Kaamiya ogiyaan dumma dummabati beettesona. Hegeetikka eqqida kaamee, naa''u gedere, naa''u gede motore, hemettiya asay yaa biyaage ha yiyaage, wogga keettay woykko pooqeekka beettes.

Dumma dumma qumati hagan beetiyaageta gidishin miizzaappe beettiya ashoy dumma dumma qommuwan qommuwan sawuwa caddido bambareekka hegaadan sinttaw shiiqidi mashshaara uttis.

Mittaanne gurbban diretti utyidasaappe ya baggaara beettiyay dirsaappe keettaa gidishin ha baggaara qassi melida mittati kundidaageeti de"oosona.